Vondron'olona hita eny amin'ny arabe, ahitana tanora anaky dimy. Misy anankiray mitaona zavatra ary ny anankiroa kosa manao pataloha mitovy. Ny lokon'ny akanjon'ny anankiray dia mavokely ary ny an'ny iray kosa manga.

Boky anaky roa ahitana laharana folo sy roa ambin'ny folo ary ahitana loko mavokely, fotsy, mena, mainty ary maintso. Ahitana tovovavy anankiray mitazona antsy ihany koa eo amin'ny fon'ilay boky anankiray.

Rangahy mpitatitr'olona iray : ahitana loko fotsy ary volontany, ahitana rangahy mijoro ihany koa manaraka andrin-jiro, misy tamboho vita amina biriky anankiray ary vavahady ahitana soratra fotsy sy manga eo ivelany.

Vondron'olona maromaro mamonjy lanonana, ahitana ankizy, tanora, ary olona efa nahazoazo taona; mipetraka eo ambonina jiafotsy miloko maitso, manga, ary fotsy izy ireo. Misy karazan'olona toy ny lehilahy ary vehivavy ihany koa miaraka misakafo eo.

Tanana iray ahitana peratra amin'ny lokom-bolamena. Matetika ny peratra dia manana ny dikany, arakaraka ny toerana misy azy eo amin'ny tanana. Eto izao izy dia manamarika fa efa manambady ny olona tompon'ilay tanana. Izy ihany koa dia manana ny hasiny manokana.